Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, imbere muriyo isizwe ibara ryera, yubakishijwe amabati, ku muryango hariho ibara risa n'umuhondo, indani isizwe amabara asa n'umuhondo, umuryango usa n'urwatsi rubisi.

kazu kasugumwe abantu bihagarikamwo bakoze mu misirere baragakora neza bantu bashobora kwifashisha no kwihagarika

Abakinyi bariko bakina umupira w'amaboko bamwe bambaye impuzu zitukura abandi bambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi hariho n'abarorerezi inyuma yikibuga benshi bambaye impuzu zitandukanye mu bwugamo.

Ubwiherero buriko ibiburanga herekana n'aho abakobwa bihagarika herekana n'aho abahungu baja kandi ubona ko hari isuku hari n'ingazi abantu bacako.

Ubwiherero bukoreshwa ku mwanda mukuru kandi bugezweho, ariko ata muntu arimwo indani, kandi impande ya ho ubona ko ata suku rihari, hari impande igikoresho co gukora isuku.

Yibuzi bwakwiherera mutwirurwakwitanwo ni mu kazo ka suk umwe no mo muri ako kazugurakineko haba isuku rikwingirekaaba hariyo amazi akwiye kurya umuntu hhejeje gukora ivyo akorahjije kuggera umwandamutoya aca yitunganya neza akoresheje amazi akava ya karavyo n'isawuni.

Ubwiherero bw'abahungu ariko busa nabi ubona ko baheruka kubukorera isuku kera kandi bushobora kugwaza abanyeshure kuko urabona ko busa nabi uheruka gukorwa.

Inzu yose uyubatseberakenekosiga zahakazi k'ubwo ihe rero aho baca kwiherera umwanda mukuru w'umwanda mutoya, kandi ku mazoya none ubisanga vyose vyubakiwe mu nzuka si iki cumba c ushobra kugera hamwo inyenda mikoru canke n'itoya bari, naho shora kogerezsa ivyomba ukagirira ugakorara n'esukurya kumubiri.

Inzu yibakishijwe amatafari iboneka ko ari nkinzu y'ubwiherero, mbere yayo haratewe ivyatsi kandi hari n'ikibuga c'umupira w'amaguru inyuma gato hari inzu ndende irusha uburenure bibonekesha amabati nyuma yayo haratewe ibigaze.

Iyo bubatsinsuka ibumakantu zibyo buda bwakera mu buryo budateye imbere nyuma y'imyaka mikeya usanga yasibiye kupvomo kabisaba koza urasubiramu rere nko inzuziba zurubatswe nabi mu minsi ya kera ubuhinga bwo ko baka bwakwiriye birakenewe ko muntu azisubiramu agazisubiramo akazigiranez akazuba kaka buhinga bwa none.

Inzu ubona ko ari nko mu bw'iherero rifise ivyuma bisa isigishije amabara y'ubururu ayandi atukura rifise n'amabati ariko hashaje hasanabi.

Ubwato buraha hantu ata kinu kirimwa, kuko bwato hariko amabara yera abirmwawe uwijiye biboneka inyuma yuko bwato hari inzu yibatswe, kandi bakisishwa matafare aturiye isa neza rwose.

Umukino w'amaboko barikobarakina abakobwa hariho barorerezi ku ruhande baje kubaraba ukuntu bakina uwo mukino w'iruhande hari imusifuzi.

Ibikoresho bakoresha mu gukora isuku bakoresheje ibiti, kandi hari n'ibikoropesho, kandi hari n'amazi, ibintu bizana amazi kugira bace bakora isuku.

Nzuara y'ububakawe kayubaka gahera hasi kasha ku mushinga bugashakw'amatafali kayisakara ntamumaze kw'isakara kwinjira indani ugashiremwa ibicarizo bimeze neza ugasigamwo amabara kugira ngo bibashe gusa neza no muntu, ariko ara gavuga ate iryanzu irubaketse, kandi bubatse neza mu buryo bwa kija mbere.

Inzo nhaa se bubakishije utunu tumeze nkudokanatasi impamezimunutsi rarangana ishingisiijo rirangigerera, kandi hari iridinisha imbere gibiriyo.

Kwinonora imitsi ni karahara muruganda ntibacure birakenewe ko abantu bose bija kwininora imitsi, imikino yose bakayiga ukamenya imikino y'amaboko, iy'amaguru kamenya kwiruka, ukamenya no gusiganwa kugirango abasoda bumubiri bashishikare kuba bakomeye bameze neza.

Abakobwa bariko barakina umukino w'amaboko umwe yagiye kugabura abandi bahagaze barindiriye ko imipira uza mu bawukina kandi uruhande hari abarorerezi.

Ishure ry'intango ubona ko ryigako abanyeshure b'abakene kandi ryigako abatobato babishoboye, ataburyo bwinshi bafise rikerekana ko rishaje.

Urukuta ruriko amadirisha yugaye n'ingufure, yugaje ingufure, hacafyeko abakobwa n'abahungu, intsinga.

Ikibuga cimucura b'amaboko hari mu baheba imbare ntimikuuyayo birure m'bisoko, ariko baracina numo bambaye umukera kohera arikorasa.

Munzu indani ,akabarabara kabandanya ,amakositara, ibihome bibiri birabana harimwo imiryango , hejuru amabati asakaje iyo nzu.

Ubusitani buri aho biborosereza, impome zibiri zirabana, zitatu zisigishijwe ibara rya jone.

ubwiherero bw'abagabo bukoreshejwe amakaro butatu bushobora kujamwo abantu batatu bwera bushaje.

Ikibuga kirimwo abakobwa bariko bakina umukino w'amaboko harimwo umusifuzi abakobwa bafise ibisuku ariko.

Abakinyi bariko bakina umukino, umusifuzi, abarorerezi imbere bafise akanyamuneza kenshi, bicaye abandi bahagaze.

inzu ikoregwamo ubushakashatsi n'ibikoresho vyinshi bifashisha mu bushakashatsi ubona ko harimwo ibifasha mu kuzimya umuriro harimwo kandi ivyuma vyo kubaza

Abakanka benshi bari mu nzu umwe yambaye inkutsu yera yifutse ikintu gitukura mu ntoke afise ikaramu, kandi afise n'impapuro mu ntoke i rye yiwe hari imiti nyinshi n'abandi benshi bafise imiti imbere yabo.

Umuganga yambaye ikanzu yera imbere hari umuhungu ahagaze intebe hari utuntu tumeze ko dukaratase tubakishije inzu hasi.

Umukobwa afise imishatsi yambaye amarori imbere y'iwe hari igikoresho nyabwonko hari imbere n'ivyamwa hari n'ibikoresho akoresha kandi afise n'ikaraba.

Icumba ubona ko kirimwo umwarimu gusa, kandi ntawe ntaboneka. Imbere hari imeza ya kijambere bakorerako ibintu vyo kurondera ibintu bishasha. Rero umwarimu yambaye ikirato cirabura.

Icumba ciza cane co kwigiramwo ubona ko gifise isuku kandi bakoreramwo ubushakashatsi harimwo n'abahinga ubona ko bambaye amakanzu yera bariko barigisha abanyeshure.

Icumba ubonako abanyeshure bigiramWo ubushakashatsi, bakora ibintu vy'uburozi kandi bambaye n'ibibakingira kugira ivyo bikoresho bakoresha n'ivyo bintu bakoresha ntibibagirire nabi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ,indani hariyo utubati twugaje n'infunguruzo ariko imfunguruzo bazigumijemwo indani hari n'umunyeshure umwe ariko ariga.

Inzu yubatswe biboneka ko igeretswe. Musi y'iyo nzu yo hejuru hari umuringoti utwara amazi ariko ako bakoresha mukwugurura amazi musi yako hateretswe imeza zitatu.

Inzu irimwo ibintu vyera hariko urutsinga rusa n'umuhondo hariho hasi n'ikaye ifise ibara risa n'ubururu.

Ibikoresho byinshi bivugwa mu buhenga bwanone birasabwa ko ibikoresho by'umubuhinga bwa none bigwitwa kuko iterambere rikoma rikwira mu gihugu sipyitsa ko tukoma nke umubyakera kandi tirbe turatera imbere abanyeshuri bakoma bigakera nt'ibiga ariko ibunka bose bariga.

Umugabo n'umugore bariko bariga ibintu vya shimi, bariko barasuka utuntu mu kantu kameze nk'igikombe.

Isomero ririmwo ibikoresho vy'ishure ama meza ,intebe ibitabo vyo kwigiramwo vyinshi bitandukanye ,atamunyeshure ahari.

Amashuri barekane babahanye rubade barasome bitabubikame byinshi 'iby igiharuburu vy'ububindi vy'ubushakashatsi mbere n'ivy'indimi ariko tutsebagini byakasi kugira ngo abantu bamenye iyo bapfuye kumenye ho bageze kugira ngo bashobore kur itahora n'ibo ariko baraja.

Inzu ubona yuko ibikwamwo ibitabo, amakaye, ibikoresho vy'ishure, amaradiyo, bikoreshwa n'abanyeshure gusa atamuntu ahari.

Umuntu yiriko ayitabire kana ko arondera ibitabo byinshi aksom ibitabo byinshi kugira ngo ashobore kumenya ibintu n'inindi ko muntu atasoma ntacyo ashobora kumenya umuntu atasoma ibitabo ntatahuye byinshi nta byinshi ashobora kumenya bikene umuntu azearaasoma ibitabo kugira ngo abasha gucwaritso ariko ariga.

Ishuri rigaragara atamunyeshuri numwe arimwo, iryo shure inyuma hasizwe ibara risa n'umuhondo hejuru hasizwe ibara ryera kandi hari n'itara rimwe rizimije ritariko riraka ririmwo indani muriryo shuri.

Inzu zibiri ziri abana zishigishije amabara asa, kandi zifise amabati azisakaje zose zifise n'ikibuga bakiniramo umupira wamuroro.

Ngo banyinshuri baremerwe viza kuva ku myaka ibiri kuduga kera biga kuva ku myaka ndutu arakitze imyaka ndu nabakomeraa kutangura kwishura arika ubuntu ufisi imyaka itatu baramwigisha, kandi ugasanga ivyiro rikorabitabura ara ntabitoye nejo giteba abantu bubatsgehheza bakiri batobato, kandi n'ivyiza biratuma n'abantu bagira ubwenge bwinshi bakiriwa.

Kwinonora imitsi nikarahara mu ruganda ntibacure birakenewe kwibibuga bigwizwa mu ntara zose mu mitumba yose umutumba wose ukabufise ibuga ca kwinononerako imitsi urwaruka ruhurirako mbere n'abakuzi n'abigeme n'abashaje bose bakinonora imitsi kugira ngo babashe korohereza amagara yabo babeho bamerewe neza banezerewe.

amadirisha y'ibiyo amatafari ahiye isize umusenyi umanitse ko impapuro zera zimanitse ko amanota y'abanyeshure y'umwaka

Uruhome rwubakishijwe amatafara atukura kandi aturiye, kuri urwo ruhome hariko impapuro zera, zandekishijwe ko n'ikaramu ryirabura ,kandi kurwo ruhome hariko imirongo yera, umwe uduga ,n'uwundi ukikama.

Ishure ry'intango ubonako rifise amatafari aryubakishije kandi rifise uruzitiro rw'intsinga kandi rifise uruzitiro rw'ivyuma kandi..

Abanyeshure babiri b'abakobwa bariko barataha n'uyundi muhungu abari mbere. Uwo muhungu yambaye impuzu n'abakobwa bambaye impuzu zisa n'ubururu imbere yabo bariko baraja kw'ishure.

Inzu yubakishijwe amabuye, kuri iyo nzu hariko ingazi iva hasi itera iduga hejuru, uriko uraduga hari ivyuma bituma utagwa bifise ibara ritukura, hirya gato hari inzu yubakishijwe ibiti bibonekesho ibara risa n'umuhondo, hasi harasize ibara ritukura.

Ibipapuro bimanitse imbere hejuru y'ikibaho abanyeshure bigirako gusa muri uwo mwanya bariko biga kandi bacapa ku rupapuro ruri hejuru y'ikibaho.

Ishure rigaragara ata banyeshure barimwo, indani rifise intebe nziza zifise amabara y'ubururu, imbere ku kibaho handitse ivyandiko, kandi ata banyeshure bahari.

Amashuri agera kuri atatu yubatswe imbere yayo hari abanyeshuri bambaye impuzu zisa n'ubururu amajipo asa n'ubururu, n'amashati asa n'ubururu kandi imbere yayo mashuri hatewe ibiti vy'amashurwe n'inyuma yayo hariho ibiti bininiya bikorana n'imirima.

Ishure ariko ubona ko imvura ihegeje kugwa hari ivyondo vyishi hanze kandi risize amabara y'ubururu kandi risize cane gose.

Ishure ryubatswe neza rifise imiryango myiza. Rifise amatafari ahiye aryubakishije, rifise ikinogo kijamwo amazi, kandi gifundikiye.

Umunyeshure ari mw'ishure yicaye araba imbere, yambaye impuzu zera, afise ikaye izinguruye imbere yiwe n'igitabo kizinguruye n'amakaye azinze n'igitabo kizinze n'ikaramu ry'ubururu, nikaramu ryirabura.

Inzu z'amashure imbere yazo hari abanyeshure kandi abobanyeshure babonekana ko ar'abana batobato cane bari mukibuga bariko baragenda baja kwinjira. Kandi mw'icokibuga hasanzwe harimwo n'ivyatsi biteyemwo.

Imbaho zirambitse ahantu mw'ibarabara uriko uraraba neza womengo ni ikiraro ndabona n'ahantu hateye ivyatsi inyuma y'ivyatsi hari ibiti kandi inyuma y'ivyo biti nyene harubatswe inzu isa n'iyubakishijwe amabuye.

Ishure rigaragara at'abanyeshure barimwo, intebe zitatu ,imwe isigishije irangi ryirabura iyindi isigishije irangi ritukura, harimwe n'ikibaho kisigishije irangi ryirabura.

Ivyatsi vyinshi biteye bikuze, inyuma y'ivyo vyatsi hari uruhome rusize ibara ryera ariko rukaba rwubakishijwe amushinga w'amabuye, kandi hariho n'umuntu agwaye afise igitabo mu ntoke bicaye guhagendeshwa nk'amapine ane.

Abanyeshure bariko barakiriza kugira bakore agafindo, Kabura yakuze inyanya mirongo itandatu na zine, ashoye asanga icenda zononekaye, rondera inyanya zisigaye.

Ishure rifise ivyandiko bimanitse imbere handitseko ku mpapuro imperekeranya "nde-nge-nye-she-tse-mpfe".

Ishure rifise amatafari ahiye aryubakishije kandi rifise n'ikibuga kinini kirimwo umukino bakiniramwo umukino w'amaboko kandi yubatse neza.

Igitabo co mu Burubundi c'umunyeshubure kandi c' ibiharuro, umunyeshubure yigiramwo co muwa kane, amashubure y'intango.

Umupira w'amagur' abana bakina babangish' ibirembe vy'impuzu zishaje, bakazitabagura mw'imigozi bagafat' amasashe menshi bakabizingazinga babohesha ya migozi batabagura k' umpuzu zishaje.

Urugo rwubakishijwe amabuye. Rufise umuryango utukura. Inyuma y'urwo ruhome hariho ibiti birebire n'ibindi bigufiya; hariho n'inzu y'amabati atukura niho nateye ibikoti.

Uruhome ruriko impapuro ziriko ibintu vyanditse kubakishije amatafare ahiye ufise amabara yera.

Inzu igeretse gatatu aro n'indi hagati igeretse kabiri n'indi ritageretse hagati y'izozu zose hateye ibiti, kandi nkirya yaje hariho amashurwe.

Ishure imbere yaryo urupango rwayo arugwo iminyari irukikuje kandi risakajwe amabati ashaje kandi atabanyeshure bahari.

Ishure ryiza cane rusigishijwe amarangi yera n'ayirabura, inzugi zugaye n'amadirishya amwe yugaye ayandi yuguruye kandi ata banyeshure bahari.

Ishure ribanza ubona ko ryiga ko abanyeshure, kandi imbere yaho bigira hari indobo irimwo, amazi bakaraba kugira bikingire ingwara erwaye abantu benshi.

Imporo zirwi nishobore rizayratari ikibaho, kandi arimiinsi imwe zibiri zitatu zena zitane isitandatu urirori umanane icaga.

Ishure ivizwe n'ibirasi bine icube rya mbere fise amadirishane ya kabiri amadirishane ya gatatu ronekesha amazirisha abiri imbere yayu hateye amashurwe hagati y'amashugwe inyuma y'amashurwe hari ivyatsi inyuma yiyo ivyatsi hari ibara bara inyuma y'ibarabarahateye ibindi vyaci.

Ishure yubafishijwe amatafari afise imiryango isa n'ubururu imbere yayo hari abanyeshure benshi batandukanye bambaye impuzu zitandukanye hamwe n'umutama ahagaze indani mu kibuga.

Ikibuga kirimw' amabuye, iruhande y' amabuye har'utwatsi dukeya, iruhande y' uruzitiro har' igiti c' avoka gifis' amasham' atotahaye, iburyo har' inzu yubakishij' amatafar' ahiye, afise n' inkingi z' ivyuma bisiz' irangi ry' ubururu.

ishure ribandanya ubona ko rifise umukino w'amaboko rikinwa n'abanyeshure baryo kandi iyo bakinira ubona ko hagutse rifise n'intebe abarorerezi kubicarako

Amashuri yubatse; inyuma y'amashure harateye ibiti. Imbere y'ayo mashure kandi hariho n'abanyeshure bariko barinjira mu mashure, abandi bariko barasohoka.

Mu buzima bwa misi yose birakenewe ko umuntu agira ikirangamisi, agapanga ku musi ku musi ati ku musi wa mbere ubu mu gatondo nzokora iki, ku musi wa kabiri ku musi wa gatatu nzokora iki ku musi wa kane, ku musi wa gatanu ku musi wa gatandatu, ku musi w'imana, agaca abimanika ahantu azoza araraba ati mbega iki kintu ko nari narateguye uyu musi nagikoze? Canke ntaco nakoze? Mu gihe utaragikora ugaca ugikora kugira ngo ushike ku ntumbero uba wihaye.

Inzu yubatse igeretse rimwe, ibiti biri impande y'inzu, uruhome rukikuza inzu hamwe n'ikibuga atakintu na kimwe kirimwo.

Ikirundi canditse ku kibaho ubonako hari imperekeranya nde nge nye she sege twe tse mwe ge nje.

Uruserebakishijwe amatafare bonekesha amadirisha ngu yabonkaraboneka n' gituzu caye ikuneka ko ubahari ku marango mbireyo, kandi aniho ikibuga areta ntitubona umukina ub ariwe.

Inzubi bakishizwe amatafara aturi ye isakajwe n'amabati iboneka ko ari aho umukuru yakirira abamitura iyo nzu ifise umuryango wera.

Abana benshi babigeme umwe yambaye ibirato bisa n'ubururu cati isan'uwugwatsi lubisi, ariko nabatambaye ibirato wambaye ibirato bisa n'umumunto wambaye ibirato vyerera n'icijirice umuntu ataboneka neza.

Ishure ry'intango ribona ko ari yamashure abanza ku kibaho handitse indome nka d e ef ngufi cenini jnyar cnini cenooya kanini.

Mu gihugu cacu hari akayaga kameze neza, ako kayaga nako tukaronka kavuye ukukuntu hari ibiti vyinshi, ivyo biti bigaca bituzanira akayaka kameze neza tugahema neza impwemu zigahinduka neza bigaca bituma tubaho tumerewe neza.

amashure yubatse neza arabana, ubona ko aheruka kubakwa, atabanyeshure bahari, hariho ivyatsi bisharije ishure amashugwe n'ahandi.

Ikibuga kininiya ivyatsi inzu isizwe amabara yera isakajwe amabatatukura ubutuku bw'ihe rero hamwe n'inzu idasakaye..

Ikigo c'ishure ry' intango har' inzu ndend' ifis' amadirisha n' imiryango bisiz' irangi ry'ubururu risakajwe n' amabat'asa n' icatsi kibisi n' ayatukura hamwe na yera, imbere y' inyubako har' ikibuga kirimw' umusenyi n'utubuye, haratose hasa nkaho hahejeje kugw' imvura, inyuma habonek' agace k' imisozi miremir' irimw' ibiti vyinshi.

Umupira ubangishijwe ibishambara, abana bato bato bakunda gukina iyo baragiye impene canke intama canke iyo bagiye ku masomero.

Muri kino gihe amatongo yamaze kwaga, isi yamaze kwaga, bikenewe ko umuntu yubaka amazu kugira ngo akoresha ikibanza gito, ikibanza co kurima kibandanye kiboneka canke ico gukora iyindi mirimo, bigatuma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera, bikenewe ko umuntu yubaka amazu ageretse nka kabiri canke gatatu kugira ngo ikibanza gito gishobore kubakwamwo amazu menshi ashobora kwakira abantu benshi.

Umuntu bikores igimu camatsi ububuanimabie abanibanereraminbero y'i barakumigera mu nzu riratutwe amaparebir ig'iyabo ibwisha haboneka ubundi mwana amakatsi ababire bavuye.

ishure rizitiriwe n'intsinga, hariho ivyatsi, hariho ryubakishijwe amatafari ahiye, impande hariho inzu, n'amatara aza kuhacana.

Intebe zigaragara ata mu nyeshure numwe azicayeko muriyo shure hariho n'ikibaho imbere canditseko ibintu n'ingwa zera hirya ku ruhande habonekana amadirisha y'ibiyo.

Amashube yubatse nk'uko ari ku mfuka ngororotsi imbere yabiho abanyeshuri bamwe bambaye ibirato muigime yambaye ijipo isa n'iyitukura ishati yera umupira w'imbeho wirabura uhariho n'uwundaboneka mu kigo.

Ikibuga kigaraga ata bantu bahari, gikinirwamwo umupira w'amaguru imbere hashinzemwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi kandi imbere yaho hari amashuri.

Amasanamu iyerekana birangurirwa ahantu ubijanye n'ubushakashatsi gukora amatara gukora imiduga gukora n'amazi no muwingura ibirimwa mu bagihinguramwo ibiribwa canke ivyamwa gakoramwo ibinyobwe.

Abana bari mu kibuga c'ishure, bariko barakina ,bamwe bari kurubugu ,abandi bari ku muterero, abandi bariko baratembera ubona ko bari mu karuhuko.

Imodokari nyinshi, imwe irirabura izindi zera, ziraba ahatandukanye, izindi zera zikaba zifise abantu bahagaze imbere yazo imbere yaco rabatonze kugira ngo ibungurutse bakobashije motokari turbtirana kutima foto ure motokari ntarateweigirini.

Ishure ry'intango rya Gicura kandi ryubatswe mu misi, rifise n'aho abanyeshure bakinira ariko hari ivyondo nyene ubonako hasa nabi, ariko rifise n'amabara asa n'ubururu.

Ishure ry'intango riheruka kubakwa risa neza rifise ivyuma rifise amadirisha y'ibiyo rifise umuryango rifise n'ibinogo bijamu amazi rifise naa bantu abanyeshuri.

Ishure ubona ko rifise ibiti kugira abanyeshure baheme neza, rifise ivyuma, rifise amabati, rifise n'ibikoresho vy'ishure.

Ishure ubona ko nyene rikenye atabanyeshure barimo rishaje ku kibaho hacafye intebe hacafye indobo, hacafye imbugita handitse ko ningwa handikishijwe .

Inzu iruhande yayo hahagaze imodokari inzu yubakishijwe amatafari ahiye afise amarangi rimwe ritukura irindi ryera.

Iminsi yose y'akazi guva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu mu mirimo ya misi yose igize ubuzima bw'igihugu nko mu banyeshure, mu baganga, mu gisirikare, mu nyamiramabi, imisi yose imbere yo gutangura kazi batangura bagatonda imirongo bakaraba abatonze ukuntu bangana, hanyuma bagaca baduza ibendera ry'igihugu, imbere yo gutangura imirimo yabo.

Intebe zitandatu zigaragara ata muntu numwe azicayeko inzuribar ishitswe amatapara aturiye kunzu hariko igicapu gisa n'umuhondo hariko ko ico gicapu n'amabara ibyera irisa n'ubururu isa n'umuhondo n'irisa n'u bwatsir bisi

Ishure ryiza cane ryubatse neza rifise amabendera abiri ari hagati yaryo kandi rifise n'ivyatsi bishariza, rifise risize n'amabara yera n'ayirabura.

Abanyesure bagiye kw'ishure bagenda bi benshi naye rumvi aragenda mnemye bose bakagenda kandi bagiye bagaca babagenda bakundanye bakagenda batere inkuru bakagenda bateye inkuru kandi bakene ko bo'umuntu abagura n'ibikoresho batwaranwa makaye ku buryo imvurigube badashobora kunyagiza makaye yabo.

Umwarimu ariko arigisa abanyeshuri gucagagura ubukene u bu kene kandi afise gikoresho mu ntoke.

ishure ryubatse isize ibara ry'ubururu imbere yabo hari igiti kimeze neza gifise amashami kandi ikibuga atabantu barimwo

inzu zubakishijwe amategura mbere yayo hari abana bane bafise icuma mu ntoke hirya yabo hateye ivyatsi ibiti vyo mbere n'amashugwe

Qho hambere kuva kera barubaka, bakubaka amatsi, bakubaka batanguriye ku mushinge, bakurikizako amatafari hanyuma bagashirako ibisakazo bagasakara. Hari abasakaza amategura, hari n'abasakaza amabati, ariko muri izo zose inzuye yakomere yaba ari iyubakishijwe amabuye.

mMri iyi misi ya none mu nkisho no ko baho ata ibintu vye kuy'indunganyira ari karaporo isaba akore ubudandazwa aradandaza imapuro amakaye imitaka gudandaza amakaramu atandatza nkucsenese bakunda gukoresha kugirango ashobore kuba ataruko naho ubutuma muri kintu gihe usikaye buzimvye cane.

Abantu benshi bahagaze mwibarabarya baicijwe amabuyi inyuma yabo hari imiduga itandatu yera imbere yabo hari imiduga yiragura bubantu bambaye impuzi zida sa, ariko bose bambaye ibibata.

Ukubaka inzu kukra ububaki ikomeye urunibaka kuyubakisha amatafari matafari ko ayubakisha yiyi ramaze kubaha iyo biratuma inzu ikomeyarakagira ubukomezi imvura yiguyeko inyagiwe nk'icibombuka canzuhenuke, kandi ugacucira ko amabati y'uko ayisakaza mu batarosukazi vyatsi kugira ngo ntibashe kuva.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye. Amadirisha asa n'urwatsi rutoto. Ayo madirisha ni ayo ibiyo n'ivyuma biteranije, isakajwe amabati. Imbere yayo hateye ivyatsi hirya yayo gatoya, hateye ibiti vy'amashami maremare n'amababi agororotse.

Ishuri ririmwo abanyeshuri bambaye impuzu zisa imbere hariko amajambo yivyigwa yigisha yandika kukibaho ningwa, afise nigisuko

uruhome ruriko urupapuro rufatishije ibintu rucafyeko imashini ikibaho hejuru kandi urupapuro

uruhome rwanditse ku ibintu biri mu congereza vyanditse ku rupapuro mingo ni olele witere karanseng never bensenh mande tuday wa jeff de ader

Inzu irimwo amadirisha ubonako ishaje ifise ibara ryera ryashaje, ifise n'itara rishaje, ifise amadirisha y'ibiyo.

Inzu ifise amadirisha ya ca ss ibara icyo kwira irhontatubakishije matavari a ida zisibitse amagara ibera mbere hari ibiti

Ishure ata munyeshure numwe arimwo, ndabona ibikoresho vy'ishure, intebe, imeza, ibikinisho, ivyigwa, ivyo bakoresha mu kwiga.

Ishure ririko abanyeshure ikibuga kirimwo ivyatsi abanyeshure bariko barinjira mu mashure ishure ryubakishije amatafari ahiye.

Uruhome rwanditse ko, ruriko urupapuro rwanditse ko nombre cardino en onze de duze truwa treze katre katoruze.

ishure ririko abanyeshure bari mu kibuga bari ko barakina bambaye inpuzu zisa n'ubururu shure

Amashure ari yubatse, ivyatsi, ibiti, amatara, intsinga zitwara umuyagankuba, ibarabara ry'ivu ririmwo amabuye.

ishure ryuguruye indani rivayo abanyeshure, hariko urupangu hariko ibirango vy'abanyeshure vyanditseko dezetware de dome.

Ikibuga kigaragara harimwo akazu kubatse n'amazu biri arabana bantu bugamye izuba munsi y'akazu gasakaye.

Inzu iriko urupapuro rufatishije n'ibifata ibipapuro afikora rucaceko n'ibintu birabura ruhomwe ifise n'ibara ryera.

ishure rishaje ataba nyeshure barimwo hari ikibaho canditse ko candikishije ingwa yera kandi ishure rifise ibara ryera harimwo n'intebe zishaje

abanyeshure bambaye impunzu zisa zifise amashati yera n'amajipo atukura uyundi ari iruhande yambaye ishati yera umwarimu yambaye ikoti yirabura n'ipantaro yera ari impande y'imodoka

inzu ifise 'ibiga byane na birita se ifise nitsubero bisibitse nu kandi yoyera bifiise ima bifise amatafabye niyiyo

ishure ubona ko ari shure ry'uburaro abanyeshure babikamwo ibintu ubona ko ari akabati babikamwo amakaye kandi kameze neza

Ishure ry'abantu bamaze gukura ubona ko banadyuganyi rifise umuryango usize ibara ritukura n'amadirisha atukura, kandi rifise n'amatafari ahiye yubakishije.

Ishure rifise urupangu ruriko ivyatsi vyakuze; indani hari ivyamwa kandi rigeretse kabiri. Imbere yaryo hari ibendera ry'Uburundi.

Ishure ubonako ari ishure ry'intango risakaye kandi ubonako rishaje kandi rifise ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo mu karuhuko kandi ubonako rishaje.

Ishure ry'intango ubona ko rigeretse gatatu kandi mu kibuga ata muntu n'umwe ahari bisigura ko bari mw'ishure bariko bariga, kandi bagize bavuye muhira.

Inzu yubatse igeretse kabiri impande yayo hateye ivyatsi hariho n'amabendera atatu kandi harateye n'amashurwe. Kuri iyo nzu hariko ivyandiko vyera nk'ibisa n'ubururu.

Batsi inzu urubaka ukobaja ncoka yiheza ho akayisukara, kandi hejejekwisukara awashiramwo igisusha aho abantu basoze bantukama nk'izuba canke ibibaserameraneko barasoma akayaga bariko bararaba agahita bigatuma akayaga bakumva, kandi bagakumvakakagashikira kameze neza.

Abanyeshure babakobwa bariko biga umwuga wo gushona impunzu kandi harimwo n'umuhungu kandi hari n'ibitambara bigirako gushona hamwe n'ibikoresho bibafasha.

Ishure ryubatse neza ubona ko rifise, rigeretse gatatu kandi ata banyeshure bahari, rifise amabara yera, rifise amabara y'ubururu asize inzogi.

Abanyenshubure bari imunji indane 'ishure, kandi bariko baragira imama ari kune n'ueteyibabo bambaye impunzi zitandukanye ingero hari umuyogozi.

Ishure ati abanyishure bahari mw'ibaraza ryayo, ariko ubona ko rikorofye neza risukuye neza, kandi ryugaye ati bantu bahari.

Ishure ripanze neza ririmwo intebe kandi rikorofye neza imbere hari imeza iriko igitambara gisa n'ubururu n'iyindi iriko igitambara cera atabantu bahari gusa ubona ko bagira baze.

Ishure munsi hari umunyeshure w'umukobwa ariko aragenda kwinjira mw' ishure, iryo shure rigeretse gatatu kandi rifise amabara yera, n'ubururu, rifise n'amabara asa n'urwatsi rubisi.

kutigabero gatsindwa kutiga ntashayemazee umuntu atise benshi baramusuzga ibana agaciro afita nta nubutsi bukomegakomeye abashobora koma abisunziye ko batinze u majambo bake bavuga rikomat atinze abazira bushoboka.

Ikibaho canditseko ibikurikira ishura neza andika ibintu bibiri bitumenyesha umwanya izuba, isaha, andika ibihe bibiri bikuru bikuru vy'umunsi mugatondo.

Amashuhure yubatswe hariho n'imodoka iboneka iriko irarengana hariho ikibuga c'umupira w'amaboko n'abanyeshure babiri bariko baragenda winjira mw'ishure hagati y'ishuri n'ibibuga haratewe ivyatsi.

Icici gicumi mango wugaye namuragotoreragotbona icicijiji cabo kibonekera ahantu hasi hahasi hari abamabuye canke ubikwesho vyavy arasigaye igihe bari kububaka inzu.

Abanyeshuri benshi bariko bariga, bambaye impuzu zera n'izirabura, imbere hariho ikibaho candikishijweko n'ingwa yera, iyo nzu barimwo yubakishijwe amatafari.

Ibiri kubigisha abigisha bwururagako batahuye urabigishurije kubigisha go acakaho umwimenyereze kayaba ivyomwizekoba bitahuye ro muri iyo mwimenyereza ubahantu ushuha kumubona umwana ciyeubwenge nti ho mwana ushaara kubona uti ivyo n'mwigicaya bitabo canke navo yatahuye.

Ikirazi c'inzu ibarabara umufurerge ujwara amazi igibuga igiti gikuze amazanose ivyatzi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimo abakinyi ariko barakina bambaye inuzu itandukanye mbere yabo hari nzu igeretse kandi aharabantu.

Ikibaho canditseko inyishu y'ikibazo c'icongereza bakoze, ku manota cumi n'atanu. Ibibazo biriko ica mbere a b s d e f .

Ishure ubona ko ryubatse neza kandi ryigamwo abanyeshure bakuze; rifise urupangu, uruzitiro rufise ivyuma kandi rufise n'umuryango w'ivyuma.

Ishure ubona ko ari iryo kudoda, yigisha abanyeshure ivyo gushona impuzu, ariko harimwo n'imashini zo gushona bariko bariga.

Urugi rusa rusigishije irangi ry'ubururu, ariko urupapuro rwanditseko amazina kandi rwugaye rwugaye.

miriyi minsi abantu bari amaze kirwira ni benshi cane kandi abo bose bakeneye bukwiga bakeneye uko bajanwa ku mashurure bakamenya ubumenyi bakaronshwa ubumenyi bukwiye rero ukara nk'ubumenyi bukwiye mukoba ku amashurure menshi kurugara rushoboka mbere bakubaka naya gerekeranye kugira ngo abantu bose bavutse bose bashobore kwiga

amashure nka menshi mu burundi usanga hari ikibazo c'intebe abanyeshuri aho bakabura intebe bicaraho canke ugasanga izobahorra bicarako zirashaze bikenerwa ko umuyobozi w'ishure yose atekerezwa kurunda intebe kugirango abanyeshuri umwaka utanguye ntababure ico bicarako baronke aho bicara

Ishure rifise amabara yera n'ayubururu ariko atabanyeshure bahari umengo bayimuye ishure, rifise n'amabati yakera kandi murugo hari ibipapuro.

inzu yubatse ibonekesha uruhande rumwe iyo nzu igeretse gatatu inzu yo hasi hariko amadirisha atatu inzu yo hagati haboneka idirisha rimwe inzu iri hejuru nta dirisha riboneka kuri iyo nzu hariko imiringoti ikura amazi iyo imvura iguye iyatwara mu matangi ari hasi kwiyo nzu nyene.

Ishure rifise ikibaho canditsemwo italiki mirongi biri na zine mubihumbi bibiri na mirong' ibiri nagatandatu kandi bariko bariga biga ikirundi kandi canditse nk'igiswahiri handitse ibintu.

Inzu zitatiza uubatsu jirana imigoe ngo iyamere uukarakare n'ishure yakabira ininyontiko neza vy' ari vyo yadatatumearikoane aulatrekela canke bubu n'ibirunu ttagwo.

Ibarabara rigaragara atanuduga ergira camwa ku ruhande rw'ibudo hari inzu idaheze meza, kandi rw'iribavu hariko inzu isitse ibaragera ku ruhande handi ibibihaboneka amatafari imbere rwose haraboneka urusengero.

Ikibaho kiri kuruhume cubakishijwe amatafara turiye kurugurubaho handitse ko ikibazo n'inyishu zikibazo cakozwe.

ishure ryisumbuye riramura abamyeshure ryitiriwe umushaha nueranda kandi rifise ico bitwa uruzitiro rw'ibyuma kandi rifise

Inzu ifise amatavari ahiya isigishije amabara bera ifise urupangu rusigishije amabara yera mu rugo hari igiti.

Ishure ubona ko rikorofye neza, rikubuye neza, atabanyeshure bahari, ryubakishijwe amatafari ahiye, rifise n'amadirisha meza.

Ibarabara rica hejuru risizwe ikaburimbo hejuru y'inzu niho riri, kw'iryo barabara hariko imodoka y'amabara atandukanye n'ibara ryirabura ziriko zija mu mihingo itandukanye, hasi turabona inzu yubakishijwe amabati, hariho n'abantu impande y'iyo nzu bari mu vyatsi.

Abanyeshuri bicaye barindiriye gutaha, bambaye impuzu zisa, kandi bambaye ijipo zitukura, amashati yera, kandi barindiriye imodoka.

Ijure uwa na ko ritewyo imbere yubakishije amatatari ahiriye impande hari igiti, kandi hari n'ikibuga c'umupigura w'amaboko gusatawa kinyana.

Imodoka zibiri zihagatse iruhande y'inzu, imbere yazo hateye ibiti, inyuma yazo hari inzu igeretswe gatatu, yubakishijwe amatafari, isakajwe amabati atukura, hariho n'ikibuga impande y'iyo nzu c'umupira w'amaboko.

Isomero rigaragara atabanyeshure barimo ubonako harimwo intebe gusa kandi ataabanyeshure bahari ariko umuryango w.uguruye kandi ubonako hari isuku.

Ibiti brakeneye ko bitegwa mu gisagara nabo mu gisagara abakwiye kubaka mazwi ariko n'ibiti birakeneye bugira ngo akayaga kaze karamira neze haze arkyazibiratsanga kayaga mabare muriico gisagara uri kuripun umusasi ariko urakora ibihogwa byawe aca kameze neza ibiti bigatuma kayaga kazi akameze neza.

Kuko inemero imitsini kararih mu ruganda ntibacuje, kubera y'iwe inomere imisi biratuma umererwa neja mwo, kuko inonero imitsinino birakanirwa ko bubakwa n'ibibuga vye koinonera m'imitsi nko gukina imipira y'amaguru y'amaboko, kandi no muntu avuye gukina aruhutsa atasha si be mu muhira yiwe mu mihira yiwe hakaba afise izina imodokari mutara kugira ngo hashikiye amezi jo neza.

Izuzi ibibi tubazwe aha mubiti vy'inso kani aranirunderako ikihugu c'uburundi sinzwamu hagati yamwo n'akabarabara kubatse gatoya akarangui bakaja imurizozijire.

Inzu yubatswe, impande yayo hari amashurwe, hariho n'ibarabara rigana muriyo nzu, ariko nta bantu tubona bari impande yayo, iyo nzu yubakishijwe matafari asizwe nibara ryera k'uruhande rumwe rumwe.

Igitondo cumi na gatanu inzara umukubuzo imfura indwi amata umutwe umusi mukuru urufi umwami umuhererezi igitumbura.

Wukubakinziwe kugira ngo iyubaka igikomere inare ikikerekire inarambi rakenewe ko uyubaka mu vyirikomivyurikubirubakije ugashiramwo amawunu acanecane ku mushinge kugira ngo ibashe gukomera ibashe guguma iyinzu ibibakikije uwu mushiininge usanga ikomeyeyo ntibomuakavyorosha.

Inzu yubatswe esesera ahatandukanya ninku ibonekesha abarindane inyuma y'inzu ratewe igiti kirekire, kandi harabonekana n'ikirere ibicu vyo mu kirere inyuma y'inzuma ja ahejuru.

Ikibuga kirimwo ibiti n'ivyatsi biriko biramera ,kandi harimwo ibendera ry'Igihugu c'Uburundi ,at' abantu kandi bahegereye ,n'inzu zisigishije amarangi yera.

Inzu ihagaze yubatse ivyatsi. Ikintu bashiramwo imicafu, urupangu ibiti bigezweho i Bujumbura, upangu.

Ibarabara ry'amabuye, ibarabara ry'ibivu, umugore, umuhungu abantu batatu, umutaka, inzu zibiri zirabana n'iyindi imbere.

Inzu igeretse kabiri ibarabara riri hejuru, amabara y'ubururu nayera, ivyatsi munsi biriko birakura.

Inzu igeretse gatatu ifise amabara yera inzugi namadirisha isize amabara yuburur umuntu Ariko ararengana munsi agenda.

Abanyeshure bicaye ku ntebe imbere bariko barandika, imbere hari ikibaho bariko umengo bariko bakora ikibazo, bariko barandika.

Abanyeshure bariko bariga bambaye amashati yera imbere hari umwarimu kuriwe hari agasakoshi kumeza hari n'igitabo yambaye agakanzu karimwo amabara yera.

inzu ifise umuryango utukura isigishijwe irangi, hama ifise amabara yera yubakishijwe amatafari ahiye, ifise n'ikibuga hanze c'ivu.

Ejo imvura yagira igwe ica inyagira inzu yubakishijwe amatafari ahiye isigishijwe amabara yera ejo nzohakorera atabantu bahari.

Inzu igeretse kabiri yubakishije amatafari isize amabara afise umutoto n' ugwatsi rubisi hanikiye amashuka yera n'impuzu zera.

Inzu yubatse, iruhande hari ivyatsi isize amabara yera nayasa n'ubururu isakarishijwe amabati kubicu.

Ikibuga kirimwo ibiti, imodoka, ivyatsi, inzu iri imbere, umuntu ariko aratambuka, imodoka zihagaze.

Ikibuga cibwe ibiti imve biri mbere matamatara arimwe ata muntu mune c'irimwe ibiti vyinshi igicu.

Inzu zibiri zirabana, ibiti, ivyatsi, ibarabara ry'ivu inzu ya gatatu ata muntu ari impande y'inzu ibarabara ribandanya.

ishure ry'abanyeshure bariko bariga mbere hari umwarimu kandi ubona ari abakobwa bambaye uduhuzu tubonekesha ibitugu bafise imishatsi miremire bahindishije n'abahungu bafise imishatsi myinshi

ekobariga miswer akenee ko bigire imekayibijanye no gukora amatara bicanye imeka nkuba cankine byo kubaka rakene ko baba hari ibikoresho bikwiye kugira ngo atzi bararaba ifyo biza bishira mu ngiro baraba ifyo bize ko babitaye kugira ngo hagenze ko baca guhora akazi gakora neza kandi uko bikwiye.

Murimo misi ubuzima biratsindi bikeneko mu mashure bigishe ne canecane gukora imyuwanka yo gushuna imuti uwugurorera ikubarira ibiratogururukura imiduka gukora amakinga gukora ikintu cose kawa ikikene mu buzima bwa misiri yose abantu abakenera tekanako umuntu ari mu kwigategereza ku vyibandaku guvyoisunga rangoachireko ikinura mu bbubuzi mu kamisi yose.

Iyo bishise ukarwara, ugafatwa n'ingwara zitandukanye, igihugu kirafise abantu benshi babinonosoye, bize ibintu vy'ubuganga, bize kuvura ingwara izo arizo zose, maze iyo bishitse rero ukarwara bisabwa ko, uca ugenda ukabitura bakakurabira ikibazo ufise, hanyuma bakaguha n'imiti ukivuza, ugasubira kuronka amagara ameza.

Umugabo ariko arahoma, yambaye ikimupfuka mumaso, yambaye ikanzu isa n'ibururu, yari ifise igipapuro cera canditseko.

Abanyeshure bahejeje amashure yabo arabananira, hama bariko barika umwuga wo kubaza kandi bafise ivyuma, imbere hari umwarimu kandi bambaye impunzu zisa.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu, amashati yera kandi bafise n'ibikoresho vy'ishure amakaye, amakaramu, n'ibindi.

Abmaziwekomarasasa asitsamuto kukera nkwa semero za mpanga airyo mukako ayi abakije kububakanakuko n'abubazi bambanija umunsi buteweraku hasi n'mujuru.

Abanyeshure ubonako bariko bariga kandi bafise umwarimu kandi ubonako ari abanyeshure bo muri kaminuza kuko bafise imishatsi myinshi kandi bariko biga.

Kigisha abantu ivyirwe ari nko kwigisha gukora ubundi buzibe butandukanye n' ivyiza, ariko igikura umuri cin'uko wose bamenya ibindu bashara kwigeshaho bakamenya gukoremuwa igitandukanye guza ukubaka gukora ibindi vyose kurima kuhorora vyose bakamenya kugira ngo babasha kubavuza ba butandukanya.

Abanyeshure bambaye impuzu zisa ubona ko bari ko biga umwuga wo gushona impuzu, umwe ari ku kibafasha kwiga gushona.

Amashure mato mato ndetse mbere no mu yisumbuye ndetse no muri za Kaminuza, birakenewe ko umuntu yigishwa cane ibijanye n'muyaga nkuba, akamenya mbega umuyaga ukora gute, amatara bayakora gute, ushaka wubake inzu irimwo amatara ameze gute, vyogenda gute.

abanyeshurebari mw'ishure ubona ko ryubatse neza imbere umwarimu ari umuzungu kandi abanyeshure bambaye impuzu zitandukanye zidasabara ubona yuko araba muri kaminuzi.

Umuntu yicaye mu nzu imbere yiwe harenyabwohe, ariko ayandikamwo ibintu ariho n'abandi bantu bari impanze yiwe bambaye ibintu bikingira imkanuka zo ku ntoke.

Abanyeshuri bacanze abakobwa n'abahungu bariko biga, kandi bigira ahantu ubona ko hagutse kandi imbere yabo hari umwigisha ariko arabigisha kandi ubona ari abantu bakuze.

Abagabo indwi bambaye impuzu zisa n'ubururu, inyuma y'abo, hari amapine y'imodokari. Bariko bakora imodokari ifise imparati RA489P.

Abanyeshure abahungu abakobwa bicaye ku ntebe umwarimu imbere ariko yigisha abanyeshure bafise imishatsi ibisuku ubahungu batasutse.

Bakabangangchiwerimubizi vivyanya gotwayikubaracoauvyunu niba efise umusomununa urubwo afiseamakane uruni afise afuagana isa n'umuhondo wandufise amafire yera kandufise ipafero izikuru uana wushise n'abafize kbafahejisa n'ibirero arikoaranawowinja amasoro ya mbagia.

Abantu bariko bariga mu muko ara bigisha imbere yabo hari intebe arikabigishiritsa ku bintu bamuritse ku gihome bagacababona ibyandiko biva ahanebikuryi bica ku ruhome gaca bakoresha inyabwonko

Abanyeshure bariko biga umwuga wo gushona ibitenge, bambaye impuzu z'ishure zisa, ishati zera bariko barashona.

Abanyeshure biga kwubaka inzu bariko baracapa inzu bashaka kwubaka kandi ari benshi bambaye impuzu zisa.

Umugabo w'umushatsi mwinshi, yambaye ikanzu isa n'ubururu ,ariko arafatanya intsinga mucuma c'umuyagankuba, bibonekana ko yoba ariko akura umuriro ahantu awushira ahandi hantu , canke apima umuriro uraho hantu ukunge ungane umuguriboba yagankuba.

Abanyeshure ubona ko ari abanyeshure bo muri kaminuza, kuko bafise umushatsi mwinshi kandi hari n'abarimu imbere bariko barabigisha kubuhinga bugezweho.

Abanyeshure bambaye impuzu zisa bariko bariga kubaza bakora ibikoresho bitandukanye ubonako bariko barakurikira neza harimwo abakobwa n'abahungu.

Rikurigisha abanyenshi be birasaga ko buga ijwi abantu bose bumva bose n'ubo ari nyumaka vyumva ntegera abantu batazyumva, kandi birakeniweko ukoresha n'ibimenyetso kuberarika gushaba gusanga mu buri kurigisha n'abantu bafise igibazo co kwumva batunga neza no muri icotresha bisaba kuzurakoresha n'ibimenyetso kugera ngo mwu bose bigebaa ahulaa.

Abanyeshure babiri barabana n'umwarimu ariko arabigisha ivya mudasobwa kandi bafise n'intuzenya, bafise n'imishatsi, bafise imbere yabo ivyuma nyabwonko.

Abantu babidaye imugu igisa n'ubururu bafise iti bakoresha mu kuca mumturuzi womuwese bafise itambara mu ntuvu to, ariko arasuna.

Abacinyi bariko b'inumura imisi mumupira w'amaboko babibambaye imuzu zera bandibambaye imuzu zisa n'umuhondo uwu muribo harimo wunamye harimo wu n'abandi bahagaze bironekana ko urukinu rwa, ariko ruraba n'umupira uri mu kirere.

Ishure ubonako ryigamwo abantu bakuze kaminuza, imbere hari ikibaho kandi rifise n'intebe nziza zicarako umwumwe hamwe n'akameza k'umwumwe wese

Abana mw' isomero bariga bakiga neza bakiga bigishwa n'abigisha babinonosoye batahur 'ivyo bariko barakora atari b'abandi batonda tam ntaco bazi ntaco bagiye gukora badatahura ivyo bariko barigisha, ariko mu gihugu abigisha barameze neza baratahura ivyo bigisha kandi baba bifitiye ubushobozi, baranabinonosoye.

abanyeshure bariko bariga ubonako ari shure riteye imbere ubonako ari abanyeshure bo muri kaminuza abakobwa bafise ibisuko harimwo n'umuzungu ari imbere ariko arabumviriza

Ibaraza y'inzu ata muntu n'umwe ahari . Iruhande ateye amashugwe ,hasi hari mabuye ,ari hasi haciye imivo ifise mabara yera.

Abanyeshure bicaye bariko barandika, bicaye ku ntebe, imbere hari imeza, amatara, amarido, amadirisha.

Abafundi bariko bakora ikintu capfuye ngira amatara bahagaze ari umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu bahagaze umwe ariko arabereka uko bikorwa.

Icumba c' ishure kirimw' abanyeshure bicaye ku ntebe bambaye umwambaro w' ishur' ubaranga, imbere yabo har' umwarim' arikubigisha, inyuma y' umwarimu har' akabati babikamw' ibikoresho, kuruhome har' amadirish' abiri manin' azan' umuco mw' ishure, imbere n' inyuma har' ikibaho cirabura co kwandikako.